Ekifaananyi ekisiigiddwa nga kiraga ebivuga eby'ekiddugavu kye kiri ku mukono ogwa ddyo sso ku mukono ogwa kkono ekifaananyi ekiraga abakyala nga bakutte ebivuga eby'ekiddugavu.

Kino kiwuka kiri ku kimuli ng'ekimuli kino kiri mu langi eya bbululu. Ekiwuka kino kitudde ku kimuli kino, kiyinza okuba kiwummuddemu oba sinakindi ekiwuka kino kinoonya kaakulya okuva ku kimuli kino.

Omusana guugwo gwaka bulungi, amaato abiri gali ku mayengo mu nnyanja mu makkati, eryato eddene liriko abantu abaliyimiriddeko,

Omwana omuwala nga muyizi ali mu yinifoomu akutte ebitabo mu mukono ogwa kkono, tayambadde sitokisi, adduka emisinde ng'ayita mu muddo omutoototo ogwa kiragala.

Abazannyi ab'omupiira ogw'ebigere basamba omupiira gwabwe mu kibangirizi ekitaliimu yadde omuddo so nga n'ebbali eri eriyo abantu abatudde, abamu abayimiridde abalaba bano bye bazannya.

Omwana ow'obuwala ayimiridde mu maaso g'omulemgo gw'amanda, sso nga ku mukono ogwa kkono eriyo akameeza akakaddekadde, nga n'emabega w'omwana ono, etuddeyo abasajja babiri abatunuulidde omwana atambula.

Omukyala omusanyufu obulungi aweese omwana we mu mugongo, yeetisse enkota y'ettooke ali mu lusuku.

Enkuba yafudembye. Ekkubo eriyita mu nsiko lyaseeredde. Emmotoka ssatu zonna ziseeredde, n'emu ebadde etisse ensawo z'amanda ezimu baziggyeeko bazitadde ebbali ku kkubo.

Omukyala asibye olugoye lwa bbululu ku mutwe so nga ye ayambadde busuuti ayimiridde ku ttaka emabega wa enkota z'amatooke nnya so nga mu mbiriizi we ku mukono ogwa ddyo eriyo emidaala gy'ennyaanya.

Omusajja aweese omukyala ku kagaali kassewajjuba, ŋŋamba kamaanyigakifuba. Akavugira mu maaso g'ekizimbe ky'amaduuka, ekizimbe kino kyaserekebwa n'amabaati amamyufu.

Empologoma eri mu nsiko eyimiridde mu muddo ogwa kiragala erabika eyina bye yeetegereza. Emabega w'empologoma eriyo akati nga ne waggulu ebire bikutte biri mu langi eya bbululu n'enjeru.

Omukyala ayambadde eggomesi yeesibye ekigoye ekya bbululu ku mutwe ayimiridde emabega w'enkota z'amatooke sso nga ebbali ku mukono ogwa ddyo wansi w'omuti waliwo abatunda ennyaanya ku bumeeza.

Envubu ziizino ziri mu mazzi, tulaba nga ezisinga ebitundu byazo ebya wansi bye biri mu mazzi. Zonna zitunula amazzi mateefu bulungi.

Emmotoka eya Uganda poliisi eri mu langi eya bbululu, eyina w'eyimiridde mu muddo omutoototo nga gwa kiragala so nga mu maaso gaayo eriyo olugoye olwa kyenvu olwawandiikibwako ebigambo mu langi emmyufu n'emiti giri wabbali w'olugoye olwo.

Omukyala ayambadde giraavuzi ne masiki akutte akakopo aka pulasitiki mu ngalo, ayimiride mu maaso g'ebibala so nga emabega eri eriyo manvuli nga ya langi eya bbululu.

Ente eziwerako nga ziri mu langi ez'enjawulo nga zonna za mayembe mawanvu, ezimu ziri mu kulya muddo, ezimu ziyimiridde emabega waazo eriyo emiti.

Erindaazi eryasiikiddwa obulungi liteereddwa okumpi n'ekikopo ekya ggama era ng'ekikopo kino kiri mu langi eya kiragala.

Omwami aweese omukyala ku kagaali kassewajjuba, kano kamaanyi gaakifuba. Ng'akagaali akavugira mu maaso g'ekizimbe ekiriko amabaati amakaddekadde era ng'ekizimbe kino ky'amaduuka ag'abasuubuzi.

Obulenzi busatu buzannya akapiira aka bbululu nga kalimu obukuubo obwa kyenvu. Buzannyira wansi w'engoye ezaanikiddwa ku waya.

Omukono gw'omuntu ogwa kkono gukkutte ekyennyanja, so nga guli omulala ogwa ddyo gukutte ku kyensuti ekyennyanja. Ekyennyanja kirabika nga kifu.

Ebibala ebingi nga byonna amakoola ga kiragala biri mu kiyumba ekinene ennyo era nga ekiyumba kino baakizimbisa byuma.

Abaana ab'essomero batudde bonna bali mu yinifoomu sso nga n'abalala bataddeko ebizibaawo balabika balina essomo ery'ebyemikono lye bakola kubanga buli omu yeegendereza ky'ali mu kkola.

Omukyala ayambadde akakoofiira akali mu langi enjeru n'emmyufu ayambadde akajoozi ka kiragala ayambadde epulooni ne sikaati eri mu langi emmyufu n'enzirugavu ali ku mudaala ogutunda amatooke, obummonde n'ennyaanya.

Ebifi eby'ebyennyanja ebisaleesale biri wamu era nga bipangiddwa mu nnyiriri bbiri. Obulala obwennyanja obutonotono nabwo buteekeddwa wamu ku nsaniya ez'enjawulo.

Abasajja basatu bazannya akapiira; akapiira kano kakaddekadde. Bonna bali mu ngatto njeru nga zirimu ne langi endalalala. Ababiri ku bano bambadde sookisi za kacungwa nga zirimu n'ekikuubo ekiddugavu.

Omukenkufu nga yenna yeesabise amaaso n'omutwe, n'omubiri gwonna, ayambadde ne giravusi, ayina bye yeekenneenya mu ngalo kirabika ayina by'akebera.

Obunyonyi bubiri nga bwa langi eya bbululu n'emimwa emiddugavu buli ku ttale nga buyimiridde ku ttabi. Omuddo wansi mukalukalu, weewaawo omulala mubisibisi gwa kiragalalagala.

Oluguudo olw'ettaka. Ebbali waalwo eriyo essundiro ly'amafuta; essundiro teririna kipande kyonna. Ku ssundiro waliwo abantu ab'enjawulo, kirabika bazze kwegulira ku mafuta.

Balabika balambuzi abaami bali babiri Bazungu batambulira mu bisooto ebbali eriyo olusozi sso nga bali mu nsiko buli omu aweese omugugu gwe ku mugongo omu ali emabega akutte omuggo mu ngalo.

Owa ppiki avuga mu maaso ga Cairo International Bank aweese abakyala babiri abakyala bombi bayina manvuuli nga bambadde obujoozi obwa langi ez'enjawulo.

Ekifaananyi ekiraga ebizike bina, nga ebikulu biri bisatu akato akali mu maaso era nga byonna biri mu muddo ogwa kiragala.

ŋŋaali ekinyonyi ekisangibwa ku bendera ne ku ngabo y'eggwanga Uganda kitambula mu muddo ogwa kiragala wewaawo ogumu gulabika nga omukalukalu.

Obudde bwa kiro tuli mu katale waliwo omudaala ogutunda enva kuliko ennyaanya, kuliko obutungulu, kuliko entula n'enva endala.

Ekinyonyi kiyina omutwe munene, kirina omumwa munene. Omumwa guliko akasongovu ku nkomerero yaagwo, kirina eriiso mmuyufu; emabega waakyo eriyo omuddo ogwa kiragala.

Enjuki ezimu ziraga nti zaagala okuyingira mu katuli sso nga waliwo n'ezimu ezaagala okufuluma mu katuli ke kamu ako, nga emabega waazo eriyo langi eya kacungwa.

Ekkubo lya ttaka, lirimu oluyinjayinja olutonotono, ebbali eriyo omuddo omutoototo ate ku mukono ogwa kkono eriyo ebizimbe ebyasiigibwa langi eya bbululu ku nzigi ne ku madinisa.

Omusajja ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu, ayimiridde era mu ngalo ze akutte eppaapaali eryengedde so ng'emabega we eriyo omuddo.

Omusajja ayina ekirevu ekyeru asibye ekitambaala ku mutwe, ayambadde akajoozi aka bbululu, atali mu mpale wabula yeezingiridde leesu, alabika asimbuliza omuceere mu mazzi.

Abaana bazannya omweso gw'oku ttaka, emabega waabwo eriyo obusiisira bungi nga eriyo n'omukyala ayimiridde ng'ayambadde akajoozi akeeru.

Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeewombeese ebbali wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aliko by'amugamba Ssaabasajja alabibwa nga musanyufu.